Momahala mono hamu yakulilwa aayenda ohamu kala muna iitafuula iiwanawa oshowo iipundi mbyoka yomatyofa, nopiitafuula mpono oto adha nee pwa tentekwa uuyaha wuna iihape.

Ombaanga ndjoka yoStandard Bank otayi ku hiya opo wu kiilandele olusheno lwoye lwoketango mesiku ndoka haku tiwa Etitano Eluudhe, opo waa kale to futu olusheno ndoka lu na ondilo.

Aanangeshefa mongashingeyi ihaya yalula we iimaliwa taya longitha oonyala, ihe ohaya longitha uushina mboka woku yalula iimaliwa.

Ombaanga ya Venduka oye yapo nomukalo omupe ngoka gwepandja ndyoka lyo mongodhi. Oho kala owala to tala omayalulilo goye gombaanga kongodhi kepandja hoka.

Iimaliwa oyili pomaludhi gayooloka opuna iimaliwa yomafo po opuna nzoka iikukutu, oshilongo shoka kiilongo yaEuropa ohaku longithwa iimaliwa shooka hakutiwa oeuro.

Iimaliwa oyili yasimana moonkalamwenyo dhetu, ngele kuna oshimaliwa oto mono iishuna, oshoka iipumbiwa oyindji mbyoka hatu pumbwa moonkalamwenyo dhetu ohayi landwa niimaliwa.

Moositola mono hamu landithwa iinima mbyono yiikulya oto adhamo muna oolaka. Moolaka mono ohamu kala nee mwa pakelwa iikulya mbyoka hayi kala yi li momukweyo shi ikwatelela komaludhi gawo.

Iimaliwa oyili ya simana lela oshoka oyo hayi kandulapo oompumbwe dhetu niimaliwa oto adha ihe ya pakelwa yili muupandi yika mbangwe yo yika pungulwe nawa.

Iimaliwa oya simana muuyuni nomiilongo ayihe. Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yokiilongo iikwawo kutya omomalwaala, omongushu nomondando.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana ihayi gandja owala omakwatho gomapungulilo goshimaliwa, ohayi gandja wo omayambidhidho komahangano ga yooloka ngaashi ya li ya gandja omakwatho goshimaliwa shooN$ 700 000 kehangano lyoAmos Meerkat Early Childhood Development.

Iimaliwa oyi li ya simana lela oshoka iimaliwa oha tu yi longitha okukandulapo oompumbwe dhetu niinima yilwe oyindji ngaashi okufuta oosikola oshowo okulanda iikulya.

Iimaliwa oyili ya simana lela muuyuni awuhe nakehe oshilongo oshina iimaliwa yasho ya yooloka kiimaliwa yokiilongo yilwe. Iimaliwa ohatu yilongitha oku kandulapo oompumbwe dhetu. Okulanda iikulya oshowo okufuta oosikola.

Opuna aantu mboka haya longo moositola dhoku landitha iikutu. Aantu mbono ohaya kala nee taya ulikile noku pukulula aantu, kutya oshikutu shontumba oshi li shagama peni mositola.

Pomahala mpono hapu ngeshefelwa uunene ngaa mono hamu landithwa iizalomwa noondjato oto adha muudha uuyuni awuhe, aantu yaka konga iizalomwa yawo noondjato dhawo dhiikutu.

Moositola ohamu adhika iinima oyindji ngaashi iinima mbyoka ya nika iikwathelwa oshowo omagadhi ngono haga imumwamumwa moohwapa noshowo omiti dho komayego.

Iimaliwa oyi li pamaludhi ga yoolokathana miilongo. Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yoolokathana molwaala, mondondo, mongushu nosho wo komathano ngoka ge li kombanda yoshimaliwa.

Iimaliwa oya simana lela nongele omuntu e yi na oha kala lela e na omutima gu uvite nawa. Iimaliwa yimwe ihayi zi puuwanawa. Yimwe ohayi zi maantu mboka ye na omayoka.

Oombaanga ndjoka yo NET Bank ohayi kala nomathigathano ngoka goku teleka okapana. Nomuteleki dhingi ihi isindanene nee ondando yoshimaliwa oodola omayovi omulongo dha Namibia.

Aantu mboka yena uunkulungu woku honga iiti niipilangi, ohaya hongo mo iitaafula niipundi. Iitaafula ohayi tulwa nee esipili eyelele kombanda nohayi kala yo opala nawa. Oshitaafula ohashi kala sha kondekwa nee kiipundi.

Ositola ndjoka yoAvo otovulu wii monena ko iinima yomaludhi gayoolokathana, ngaashi oladiyo ndjoka yomuzizimbe kondando yilipevi lela.

Iimaliwa oya yooloka miilongo. Noshilongo kehe hi na iimaliwa yasho ya yooloka ku yiilongo iikwawo. Moshilongo shoka shaCongo ohamu adhika iimaliwa shoka shoomille eyovi.

Uuna omuntu aya kositola a ka konge iipumbiwa ye, oha kutha iinima ye mbyoka apumbwa tayi ne poshitaafula shomafutilo mpoka hafutu iinima ye, ye ta pewa oshendja eta shuna kaandjawo.

Ombaanga ndjoka yoStandard Bank opamwe nositola ndjoka yoWoermann Brock otaya gandja omapandulo kaasindani yawo yatatu mboka ya sindana muAuguste nomuKotoba.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi kulongo omikala dhili ndatu, nkene wuna okupungula iimaliwa yoye, nankene wuna kukala wuna eyidhidhimiko lyokwanana iimaliwa kombaanga.

Uuna omuntu waya kositola wakalanda iinima yoye, nena ngele wakutha oshinima shoye shoka wa pumbwa ohoyi poshitaafula shomafutilo opo wu fute.

Omatyofa ogo iipundi mbyoka yo pashinanena. Omatyofa ohaga tulwa nee moondunda moka hamu kundilwa aayenda, nenge aakwanezimo haya hungile taya tala oraadio yomuzizimba noku popya uutewo.

Aantu mbono ye na uunongo wokuhonga iinima miiti niipilangi ohaya hongo mo iinima iiwanawa lela ngaashi uulaka mboka wokutenteka iinima hawu adhika wa mboolelwa momakuma ngaashi mooseti.

Iimaliwa oyili yasimana lela oshoka ngele owalonga nuudhiginini oho kala toyalula iimaliwa yoye wanyanyukwa, oshoka otoka kandula po oompumbwe dhoye adhihe ngoye to ilandele woo niizalomwa yoye omuntu gomulumentu.

Ombaanga ndjoka yo NedBank yolwaala oluzizi, otayi gandja omapandulo nomahaleloyambeko ku Matthew Angula ngoka ali oye omusindani dhingi methigathano ndyoka lyo NedBank Citi Dash.

Mositola ohamu kala mu udha. Oto adhamo ihe aantu ye li momikweyo, yakalanda iinima yawo, unene tuu komisilo lyomwedhi, ohamu kala mu udha nayi moositola, aantu oshoka oya mona iimaliwa.

Opena aantu mboka yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi ngaashi, aanangeshefa yootate Probability oyena oongeshefa dhoka hadhi hongo iinima miipilangi ngaashi oombete.

Aantu mboka ye na uunongo wokuhonga iipilangi niiti ohaya hongo mo iipundi oshowo iitafula, ohayi kala nee ya gwayekwa opainda yiiti opo yi kale tayi teyima nawa, yo yi kale ya kola.

Ombaanga ndjoka yoStandard Bank oto vulu okutula mo oshimaliwa shoye, oshimaliwa shoka ohashi ka longithwa komahangano galwe giili, ngele to ke shi kutha mo, oshimaliwa shoye ohashi kala sha indjipala.

Shampa wayi pomahala ngono gomoondoolopa, ohamu kala oositola odhindji. Oositola odha yooloka, opuna oositola ndhoka dhiikulya, po opuna ndhoka hadhi landitha iikutu, noshowo iinima oyindji.

Uuna wu uka koshilongo shimwe toka talela po ,poongamba ohapu kala okatendo hoka haka ulikwa kookompiuta hoka ha ka ulike omadhina giimaliwa nongushu yomiilongo uuna to pingakanitha.

Ombaanga ndjoka yotango yopashiwana moNamibia kayi na oongamba kaantu mboka ye na oomvula omilongo hamano dhiimaliwa mbyoka iishona ya pumbwa okukala ye na koombanga dhawo.

Moositola omo momahala moka hamu landithwa iipumbiwa yomomagumbo, naantu ohaya yi kosiitola ya ka konge oompumbwe dhawo taya landa ihe nduno etaya yi peshina lyokufuta.

Momahala ngoka gomalandithilo ohamu kala muudha aantu oyendji yaya yakakonge oompumbwe dhawo . Ohaya kala ne yeli moolaka taya tala shoka yeendela okulanda.

Kositola ndika yo ovo oto vulu okwii landelako iinima yoye oyindji ngaashi ongodhi yo peke ,owili yoko shikesho osho woo uundjato wo magano ko mbiliha eelela kondando yili pevi.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana oto vulu wuyi longithe okutuma oshimaliwa tashi zi komapungulilo yoye yombaanga, toshi toshi tumu owala kongodhi. To shi tumine kongodhi yomuntu gumwe, kutya nee okuli kOwambo ye teshi nana ko kokashina kiimaliwa.

Iimaliwa mbyoka yomafo oya simana noyi na ongushu yi vule mbyoka iikukutu. Aantu ohaye yi longitha okulanda oompumbwe dhawo dha kehesiku noku ikwatha wo moonkalamwenyo dhawo.

Ombanga ndjoka yaBank Windhoek otayi hiya uunona mboka wuli kohi yoomvula omilongo mbali nayimwe. Opo wuka wayimine etanga ndjoka tali ka kalako koKaiti momasiku omilongo mbali nagaheyali sigo mbali nomugoyi gaJuni.

Iimaliwa oyili ya simana muuyuni awuhe. Iimaliwa ohatu yi longitha oku kandulapo oompumbwe dhetu dhesiku kehe ngaashi okulanda okulanda iikulya, okufuta omeya nomalusheno.

Ombanga ndjoka yoBank Windhoek otayi ku hiya opo wuye methigathano lyokutondoka. Moka aantu tayaka tondoka ngoye twi ivenene sha ngele ongoye wathiki tango.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi kunkilile oshigwana opo shikale shi na euveko kombinga yonoomola ndhoka omuntu ha longitha uuna to nana oshimaliwa kombaanga yoye.

Moondoolopa oto adha mo omahala mpoka hapu longwa iiti niipilangi. Miiti niipilangi oho adha ta mu longwa oosikopa dhokupungula iinima , iipundi niitaafula noshowo iipundi yomatyofa mbyoka ya simanekwa.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Ya yooloka kiimaliwa yokiilongo yilwe. Iimaliwa ohayi kala yomafo nenge iikukutu mbyoka yiitenda.

Uuna toyi toka taalelapo koshilongo shimwe owuna okushendja iimaliwa yomoshilongo shandjeni niimaliwa yomoshilongo moka wu uka. Iimaliwa ohayi kala yina oondando dhayoolokathana.

Iipundi ohayi longwa miipilangi nohayi mbambekwa ombambeka ndjoka yiiti opo yaakulupe mbala, yo yikale wo tayi taima nawa kombanda.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi tu pula ngele owa hala okutungulula iimuna yoye, otayi vulu oku ku pa omukuli wu vule okutungulula iimuna yoye ngoye to gu futu nale.

Ethimbo sho tali tondondoka lyu uka komeho nehumokomeho tali ya, aantu ihaya yalula we iimaliwa koonyala. Iimaliwa ondumba, ehwata lyiimaliwa ohali tulwa owala mokashina, ko taka yalula mbala.

Iimaliwa oyili ya yolokathana kiilongo. Ngaashi kiilongo mbyono ya Europe ohaku longithwa iimaliwa mbyoka hayi ithanwa kutya oeuro. Natate Proprobility shampa aya ko oha ziko noeuro.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyitha kutya iihohela yawo yombaanga otayi ka kala ya gwa pevi okuza momasiku omilongo mbali nomugoyi gaDesemba, omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Oshimaliwa oshi li sha simana lela monkalamweyo yomuntu, oshoka ngele ku na oshimaliwa oto kala wu li po ngaa to latha omayego, omanga uunona uukweni watya owala oombali tawu yalula.

Ombaanga ndjoka yaStandard Bank otayi gandja omapandulo kaasindani yawo yatatu, moka omusindani gotango a li isindanene ooN$ 10 000, omutiyali N$ 5000 nomutitatu N$ 2000.

Iimaliwa oyi li ya yooloka. Opuna mbyoka iikukutu naambyoka yomafo. Iimaliwa yomafo oyo yina ongushu oyindji, nohatuyi longitha okulanda iipumbiwa yetu moositola, noshowo okufuta oosikola dhomaluvalo getu.

Iimaliwa oya simana lela, ngaashi kiilonga mbyoka yaEuropa ohaku longithwa oshimaliwa shoka hashi ithanwa taku tiwa ooeuro. Oshimaliwa shoka oshi na ongushu yi li pombanda lela.

Oombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi ku hiya, opo wuye methigathano ndyoka lyo kwiisindanena oshimaliwa ngele wa longitha oka kalata koye kombaanga, okulanda ngoye to futu iinima mositola.

Ombaanga ndyoka yotango yopashigwana otayi kuhiya opo wukilande owili yoye ndyoka yondilo yoGarmini Venu 3, ndyoka kwali yina ondando yili pombanda lela ihe paife oyateyelwa kongolo.

Aantu ohaya hongo uundunda woku lala wuumbwa miipilangi, uundunda mbono ohawu kala ne uushona walongwa nawa lela mwa tulwa oombuthulu opo okambwa kavule oku fudhila mo.

Iimaliwa oyili yasimana lela muuyuni awuhe . Omuntu ngele kuna oshimaliwa nena ohomono iihuna oshoka itovulu okuningasha uuna waana oshimaliwa. Iinima ayihe moositola ohayi kuthwamo ngele wuna iimaliwa

Iimaliwa oyi ya simana miigwana yetu. Iimaliwa oto adha ihe ya pakelwa opo shininge oshipu no kwaalula no ku humbata.

Osikopa oyo oshinima shono hashi pungulwa iinima shi na uukololo. Osikopa ohayi longwa miiti niipilangi nohayi kala ya tentekwa iinima pombanda ngaashi oowili nenge ongodhi yopeke.

Kositola ndjoka yo Avo ohaku landithwa iinima iiwanawa ngaashi oongodhi dhopeke oshowo oowili dhokoshikesho kondando ndjoka hayi kala yili pevi lelalela

Opuna aantu mboka yena uunongo wokuhonga nokunduluka po iipundi mbyoka yomatyofa. Iipundi mbyoka ohayi hongwa miipilangi etayi tulwa omafulafula nomalapi ngoka omawanawa kombanda.

Iimaliwa oyili yasimana monkalamwenyo yomuntu, oshoka ngele kuna oshimaliwa nena itomana okulatha omayego ,otokala owala watala uunona uukweni tawuyalula oombali manga gweye tolatha omayego.

Omiti odhasimana oshoka momiti omo hamu tetwa iiti mbyoka niipilangi hayi longithwa oku hongwa uunima wokupungula ngaashi oosikopa oshowo iinima mbyoka yiipundi niitaafula.

Momahala moka hamu kundilwa aayenda ohamu adhika iipundi iiwanawa mbyoka yomatyofa oshowo iitaafula, nopiitaafula ohapu kala pwa tentekwa uuyaha mboka meni lyawo hamu kala mwa tulwa iihape.

Tondokela kositola ndjoka yo Avo, hoka to vulu wu ilandela iinima yoye kondando yi li pevi lela, oopelesenda omilongo ntano dha kuthwako kondando ndjoka yi li po.

Ombaanga ndjoka yoNedbank yolwaala oluzizi, ombaanga yimwe yina omakwatho omawanawa yo kayina aantu oyendji, nande owahala wukanane iimaliwa mokashina ito kalapo ethimbo .

Uuna toyi mositola ohapu kala puna omiyelo mbali. Omweelo gumwe ogwo ku ya mo, nomweelo omukwawo ogoku zamo. Shika oshililepo opo pu kalekwe elandulathano mositola uuna toyimo nenge to zimo.

Aanangeshefa ihaya yalula we iimaliwa noonyala . Ngaashi aanangeshefa mboka ya huma komeho yootate Probability ohaya yalula oomiliyona dhawo niimaliwa mbyoka ha ye yi tula kokashina.

Oositola dhono hadhi landa iikulya mbyoka ya telekwa nale ohadhi kala dha tula iikulya yawo momambamba ngoka gena omasipili naasho omuntu tozi hwiya iikulya oweyi talela nale mesipili oho ulike wala shoka wahala.

Iimaliwa oyi li ya simana moonkalamwenyo dhaantu , oshoka ngele ku na oshimaliwa nena oto hupu nuudhigu. Oto kala owala to latha omayego wa tala uunona uukweni tawu li nawa, onkene thikama wu ka longe.

Noombaanga ndjoka yotango yopashingwana otovulu okwiisindanena iinima yoye yili itatu moomwedhi dhili ndatu, oshimaliwa shomayovi gatatu nomathele gatano, oshowo ongodhi yopeke nokompiyuta yoye pawumwene.

Ohapu kala puna uukololo pomahala mpoka hapu londelwa oondhila uuna toyi wuka talelepo oshilongo mboka hawu kala tawu ulike ondando yoshimaliwa pokati kiilongo.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi ku lombwele kutya ngele ngoye oho longo nuudhiginini otayi ku kwathele okutota po okangeshefa koye okashona kaye pombanda.

Opu na iimaliwa mbyoka yomafo hayi longithwa kiilongo mbyoka yaEuropa hayi thanwa taku tiwa ooeuro niimaliwa mbika oyi na ongushu yi li pombanda.

Ombaanga ndjoka yoNedbank otayi ku hiya opo wuye methigathano lyoku isindanena oodola dhaNamibia omayovi gatano ngele walongitha okakalata koye kombaanga okulanda noku futa iinima mositola.

Moositola dhoka hadhi landitha iikutu oha mu kala aantu mboka yeli mo taa watele. Mboka haya kala tayu ulukile aantu noku yapukulula mboka mpwagama iikutu yontumba.

Ombaanga ndjoka ya Venduka otayi ku kunkilile opo wu dhiladhile manga inolongitha iimaliwa yoye, oshoka oto ka iyadha to longitha iimaliwa yoye miinima mbyoka yaana oshilonga.

Mongaashingeyi ngele owayi komahala ngoka goma landithilo, mositola mono oho adhamo iinima oyindji, iipumbiwa yomegumbo, nantu ohaya yi nee komahala hoka yaka konge uukwashikependjewo wawo.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi vulu oku ku kwathela okutungulula po iimuna yoye, tayi ku pe omukuli ngoye to ya wu gu fute konale.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek oye ya po nuushina mboka uupe. Kokashina hoka oto vulu wekalongitha oku tula oshimaliwa kompungulilo yombaanga nenge okunana iimaliwa koombaanga yoye hoka nomukalo goku kala nokashina mpo.

Iimaliwa oyili yasimana, oshoka ngele omuntu kuna oshimaliwa nena itokala toyalula oombali wafa oombwa dhaakangandjela, otokala owala tolatha omayego manga uunona uukweni tawuyalula oombali.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi ku hiya opo wukiilandele okila yoye yokutalaleka, ndjoka kwa li yina ondando yili pombanda ihe paife oya teyelwa kongolo.

Mositola omu na omashina mpoka ho vulu okuikwathela ngoye mwene ngele owu wete kutya omu na omukweyo omule. Oho yi owala peshina mpoka to dhengele mo oshinima shoye, e to tula mo oshimaliwa meshina ngoye e to yi mbala kegumbo.

Ombaanga ndjoka yopashigwana otayi lombwele oshigwana opo shi tseye omikalo ndatu ndhoka wuna oku ninga opo wu vule oku pungula oshimaliwa shoye nawa kombaanga. Ngoye wu kale wuna eyidhidhimiko lyokwaanana oshimaliwa kombaanga.

Aantu mbono yena uunongo woku honga iiti niipilangi ngaashi ootate Tulonga oyena oongeshefa dhawo ndhoka hadhi hongo oosikopa miipilangi nohayi likolele iiyemo.

Iimaliwa oyili pomaludhi gaali. Opuna iimaliwa mbyoka yomafo po opena iimaliwa mbyoka iikukutu yiitenda. Iimaliwa mbyoka yomafo oyo yina ongushu yi vule yiimaliwa yiitenda.

Ombanga ndjoka yoNedbank yolwaala oluzizi oyeya po nuushina mboka omuntu hovulu watula oshimaliwa komayalulilo goye gombaanga nande wananako oshimaliwa komayalulilo goye gombaanga kokashina hoka.

Aantu mboka yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi ohaya hongomo iitaafula iiwanawa. Iitaafula mbyoka oho adha nee ya fikililwa omagulu giitenda taga payindwa nopayinda onduudhe.

Ombaanga ya Venduka otayi lombwele oshigwana opo shi kale shina ohole mookalamwenyo dhawo yo na kuume kawo oshowo naakwanezimo yawo.

Mositola oha mu landithwa iinima oyindji. Iinima yiipumbiwa yomomagumbo yesiku kehe, naantu ohayi ko yakakonge iipumbiwa yawo ngele yi ilikolele oshimaliwa nenge yapewa oondjambi dhawo.

Ombaanga ndyoka yaBank Windhoek ohayi kala nomathigathano ogendji, ohayi kala nomathigathano ngoka gokumbwinda, aantu taya mbwindi muundama womeya na ngoka athiki tango ohisindanene ondando yasha..

Ombaanga ndjoka ya standard bank ihayi gandja owala omakwatho moku pungula oshimaliwa. Ohayi gandja wo omakwatho koomahangano galwe ngaashi kwali ya gandja ekwatho lyoshimaliwa sho miliona yimwe oshinkwanu ntano kehangano ndyoka lyoomeme lyedhina Fawena.

Omiti odha simana oshoka momiti ohamu kuthwa iiti niipilangi mbyoka hayi hongwa nawa ee tayi ningi iitaafula niipundi. Iitaafula ohayi fikililwa nee omagulu giitenda.

Iimaliwa oyili yasimana lela muuyuni auhe, iimaliwa ohatu yi longitha okufuta oosikola, ohatu yi longitha wo oku kandula po oopumbwe dhetu.

Uuna toka talela po kiilongo yimwe owa pumbwa oku pingakanitha iimaliwa yomoshilongo shaayeni niimaliwa yomoshilongo moka wuuka, opo wu vule oku longitha iimaliwa yomoshilongo moka toyi.

Iipilangi oyili hayi longithwa oku ninga uutaafula mboka hawu kala wa hongwa nawa nowoopala. Hawu kala wa hongwa koonkulungu. Nohawu landithwa po nee.

Ombaanga yaVenduka oye yapo nomukalo omupe ngono tovulu watula oshimaliwa kompungulilo yombaanga yoye, toshi tulako totula owala kokashina koku tula iimaliwa hoka ha ka kala owala pondje, nenge tonana iimaliwa kombaanga yoye kokashina hoka.

Ohapu kala puna uukololo mboka hawu ulike iilonga oshowo ongushu yiimaliwa yawo nondando uuna omuntu toshendjele iimaliwa moshilongo oshikwawo.

Aantu mboka ya ya kooskola dhopaungomba ohaya ziko nuunongo owundji, mboka haya longitha okuninga uufaatula osho wo omatyofa, gamwe taya landitha ta yi imonenemo iisimpo yawo.

Iiti niipilangi ohayi longithwa okunduluka po iitaafula, oshowo iipundi, oshowo iipundi mbyoka yomatyofa, oombete noshowo oosikopa ndhoka dhoku pungula iinima.

Opuna omahala ngoka hamu adhika oositola odhindji ngaashi mo Wernhill moVenduka. Ohamu ihe muudha pomahala mpoka oshoka omo muna omayakulo agehe niipumbiwa oyindji ayihe omo toyi adha moka.

Aantu mboka yena uunogo, wo kuhonga iiti niipilangi, ohaya hongomo iitafula niipundi mbyoka iiwanawa, haya dhikwa moombelelwa nenge moondunda mpoka hamu kundilwa aayenda.

Ombaanga ndjoka yaStandard Bank ohayi gandja omakwatho goompungulilo dhoshimaliwa. Ombaanga ndjika ohayi thikama e ta yi yi koshigwana, tayi ka dhika uutala, opo yi vule yi gandje omauyelele kombinga yoompungulilo dhawo koshigwana.

Ombaanga ndjoka yaNedBank ihayi gandja owala omakwatho gokupungula oshimaliwa. Ohayi kala wo nomathigathano ngaashi gokukayila okathanguthangu. Nomuntu ngoka a thiki tango mokukayila okathanguthangu ohi isindanene ondando yasha.

Uuna aantu mboka yena uunongo wokuhonga iiti niipilangi, ohaa hongomo nee iipundi oshowo iitafula mbyoka hayi kala yahongwa molute ohayi kala tayi tayima tayi monika nawa.

Ombaanga ndjoka yaVenduka oye ya po nuushina uupe mboka wo kutulwa iimaliwa, mpono to vulu wa tula iimaliwa kompungulilo yoye yoombaanga, nande owa nana iimaliwa yoye kompungulilo yoye yombaanga pokashina mpoka.

Iimaliwa oyi li yasimana lela, oshoka ngele omuntu wuna oshimaliwa oho kala wuna oshimaliwa oho kala to yalula oombali dhoye, nongele wuyina oto vulu okukandulapo kehe shimwe shoka wahala.

Momahala mono hamu kundilwa aayenda nenge mondunda ndjono hayi ithanwa oseti mono aakwanezimo haya gongala ya tale oradio yomuzizi ba ohamu kala mo opalekwa nawa mwa ningwa nawa mu na uusikopa.

Ombaanga ndyoka yavenduka, oBank Windhoek, oyeyapo noshikondo shoka shokukalekapo nokugamena iinamwenyo mbyoka yomokuti, opo kaayi pwepo.

MoNamibia omu na iimaliwa mbyoka iikukutu naambyoka yomafo. Mbyoka yomafo oya tameka poodola omulongo, oodola omilongombali, oodola omilongontano noodola ethele tayi hulile poodola omathele gaali ge li mumwe.

Iisimpo oyili yasimana lela muuyinu awuhe, nongele omuntu ena iisimpo ohakala uuvite nawa. Oshoka ngele owuna iisimpo nena oto vulu okukandulapo oompumbwe dhoye adhihe dhoka wapumbwa..

Moositola ohamu landithwa iinima ya yoolokathana. Opuna oositola ndhono hadhi landitha owala iinima ngaashi oongodhi nenge ookompiyuta naantu ohayayi nee koositola hoka yeki ilandele iinima yawo.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi kunkilile aakwashigwana opo yaa gandje omauyelele gawo gombaanga kookalyamupombo opo shi ikeleele okukengelelwa iimaliwa.

Opuna aantu mboka yena uunongo wukulonga niiti niipilangi. Ohaa hongomo nee uusikopa mboka uuwanawa wokupungulila, uusikopa mbuka ohaa wulandithapo yiimonenemo iimaliwa.

Ngashingeyi mombaanga ndyoka yaStandard bank oto vulu wa tumina omuntu oshimaliwa , nando oku li komukunda , toshi mu tumine owala kongodhi. Ye teke shinana ko pokashina kiimaliwa. Ye taka la nee anyanyukwa ta yalula oombali dhe.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi ku hiya, opo wu ka ilandele owili yoye ndjoka yoGarmin Venu 3 ndjoka ya li yi na ondando yi li pombanda ihe paife oya teyelwa kongolo.

Ngele toyi mositola oapu kala puna omiyelo mbali , gumwe ogo zamo nagumwe ogo ku kuyamo. Ohapu kala puna omadhidhiliko kutya ihapu pitwa nenge pu taagulukwa.

Uuna toyi toka talelapo kiilongo yaantu, owa pumbwa okupingakanitha oshimaliwa shomoshilongo sheni, noshimaliwa shomoshilongo moka wu uka opo wuvule okukalongitha iimaliwa yomoshilongo moka toyi.

Oto vulu oku isindanena iinima yoye kombaanga ndjoka yotango yopashigwana moomwedhi dhili ndatu, ngaashi ongodhi yoye yopeke, oshowo okompiuta yopaumwene, nenge oondola dhaNamibia omayovi gatatu nomathele gatano.

Iimaliwa oyi li ya simana moonkalamwenyo dhomuntu kehe, oshoka ngele ku na oshimaliwa, nena owu na oku mona iihuna Lela, ngaashi methimbo ndika lyopaife.

Aantu mboka ye na uunongo wokuhonga niiti niipilangi ohaya hongo uutemba woku iyogela koonyala miipilangi nohawu kala tawu monika nawa lea, oshoka ohawu kala wa hongekeka lela wu wete kutya owa hongwa komuntu onkulungu.

Ombaanga ndjoka yaVenduka otayi gandja omahaleloyambeko nomumvo omupe gwa yambekwa. Aantu otaya kunkililwa, opo ya hinge bawa noya kale ya gamenwa kehe mpoka ye li.

Oosikopa oha dhi ningwa miipilangi niiti. Naantu mbono yena uunongo woku honga iiti niipilangi, ohaya ningi mo oosikopa dhoka haya landitha kaantu.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana otayi ku hiya opo wu ka ilandele okila yoye yokutalaleka iinima ndjoka ya li yi na ondando yi li pombanda, ihe paife oya teyelwa kongolo.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana oyeya po nomukalo ngoka omupe paife, tovulu watuma oshimaliwa kongodhi , tashi ziilile kompungulilo yoye, toshi tumine omuntu gumwe iilile kongodhi, eteshi nana kokashina kokunanaa iimaliwa.

Ombaanga ndjoka yotango yopashigwana opamwe nositola ndjoka yoNictus, otayi ku hiya opo wuye wiilandele ekopi lyoye lyokolusheno ndyoka kwali lyina ondando yili pombanda ihe paife paife oya teelwa kongolo.

Momahala moka gomalandithilo moka hamu landithwa iipumbiwa yetu yakehe esiku ohamu kala muudha uunene ngaa ethimbo lyomutenya oshoka kehe gumwe ohayi komahala hoka aka konge iipumbiwa yaandjawo.

Moositola ohamu kala muna oolaka moka hamu kala mwa pakelwa iinima mbyoka hayi kala tayi landithwa moositola, ngaashi iikulya. Ohayi kala nee ya pakelwa yili melanduthano nawa opo uuna toyi wu ka konge oshinima shoye oto shi mono mbala.

Iimaliwa oyili yasimana moonkalamwenyo dhaantu, oshoka iinima oyindji yapumbiwa monkalamwenyo yomuntu ohayi pula okukala wuna oshimaliwa . Iimaliwa oyo ya kwata aantu.

Ombaanga ndjoka yo Sandard bank otayi londodha oshigwana opo shi hulithe po ekwatathano lyookalyamupombo, oku kala yeli mekwatathano naantu mboka oongangala.

Ombaanga ndjoka ya Venduka ohayi kala yina omathigathano goku imba oondjimbo, nomwiimbi ndingi oha sindana ondando yoshimaliwa shontumba.

Moositola ohamu adhika iinima oyindji iipumbiwa mbyono yo momagumbo ngaasji omagadhi gokuteleka, iikulya ngaashi omalushi oshowo oonamunate nomalovu.

Opuna uukololo mboka hawu kala tawu ulike oondando dhiimaliwa miilongo ya yoolokathana uuna omuntu toyi to ka talelapo iilongo yilwe.

Ombaanga ndjoka ya Nedbank ohayi kala nomathigathano goku teleka okapana, omuteleki dhingi ohiisindanene oN$10000, omutiyali oN$7000 nomutitatu oN$5000.

Opuna aantu mboka yena uunongo woku honga iiti niipilangi, ohaya hongo mo nee iitaafula niipundi mbyoka yo mashofa yili ya simanekwa mo mathimbo go ngashingeyi.

Moositola ohamu adhikwa iilandithomwa oyindji. Mbyoka hayi kala ya pakelwa moolaka. Ohamu adhikwa wo ookompiuta mpoka omuntu hayi a kafute iimaliwa ye.

Uuna toyi to katalela po kiilongo yaantu ohapu kala okatendo hoka haka ulike omadhina giilongo osho wo ongushu yiimaliwa opo wukale weshi tseya uuna topingakanitha iimaliwa pokati kiilongo.

Iimaliwa oyi li ya simana lela na iimaliwa ohayi kala yili pomaludhi. Opuna iimaliwa mbyoka yomafo po opuna mbyoka yiitenda iikukutu. Iimaliwa mbyoka yomafo oyo hayi kala yi na ongushu yi li pombanda, yi vule yiitenda.

MoNamibia omuna iimaliwa ya yooloka, omuna mbyoka yomafo, omuna wo mbyoka iikukutu. Yomafo oya tameka poondola omulongo, oondola omilongo mbali, oondola omilongo ndatu, nomilongo ntano nethele nomathele gaali geli mumwe.

Momahala mono hamu pandelwa aantu noku opalekelwa aantu momitse ohamu kala muna iipundi iiwanawa oshowo omasipili omawanawa moka aantu haya itala ngele oya opala momitse dhawo.

Moostola moka hamu landithwa iinima ngaashi iizalomwa noondjato dhoku tula iikutu ohamu kala muudha unene komahulilo gomweedhi oshoka kehe gumwe oha tondoka eki ilandele oshizalomwa she.

Iimaliwa oyili yasimana lela monkalamwenyo dhetu oshoka ngele kuna oshimaliwa nena otomono iihuna. Iimaliwa oyo hatulongitha okulanda iinima moositola osho wo okufuta oompumbwe dhetu.

Aantu mboka yena uunongo woku honga iiti miipilangi ohaya hongomo iitafula, niitafula mbyoka ohaye yi landithapo opo ya vule yi imonene po iisimpo.

Mositola ngele toyimo oha pukala puna iiyelo iyali, opuna omwelo gokuyamo osho wo omwelo gokuzamo, po opuna poka hapukala pwa kandekwa pono tapulike kutya ihapupitilwa po opukale elanduladhano.

Iimaliwa oyili ya simana lela muuyuni awuhe. Iimaliwa ohatu yi longitha oku kandulapo oompumbwe dhetu. Omuntu ngele kuna oshimaliwa nena oto mono iihuna oshoka kuna shoka to vulu oku ninga nande.

Ombaanga ndjoko yo standard bank ohayi gandja omakwatho ogendji, omakwatho goku pungula oshimwali oshowo omakwatho goshimaliwa, omukuli ngele owa pumbwa iimaliwa yomeendelelo

Oshimaliwa oshasimana monkalamwenyo yomuntu oshoka oha shi kandula po oompumbwe nomaudhigu getu. Aantu mbono hayo longo nuudhiginini ngaashi ootate yoo Probability noo Endurance oyo aantu yamwe mboka ha ya kala yena oombali yo ka yehole okuningwa omashendjo giimaliwa.

Iimaliwa oya simanekwa kapuna omuntu tati kehole oshimaliwa oshoka ngele owuna oshimaliwa nena oto vulu oku kandulapo oompumbwe dhoye adhihe.

Ombaanga yoStandard bank otayi kuhiya, opo wu kiilandele olusheno lwoketango kesiku ndyoka ha kutiwa etitano eluudhe wa ha kale to futa futa olusheno ndoka luna ondilo.

Oha pukala puna uutendo mboka hawu kala tuwu ulike omadhina giilongo nongushu yiimaliwa yomoshilongo shoka uuna topingakanitha iimaliwa yomoshilongo shaayeni nomoshilongo moko wa hala okuya.

Oositola ndhoka hadhi landitha iizalomwa oshowo oondjato komusilo gomwedhi ngele aantu yapewa oondjambi dhawo moositola moka oto adha mu udha aantu yeya okulanda iizalomwa yawo.

Ombaanga ndjoka yaBank Windhoek otayi hiya aagundjuka mboka yeli kohi yoomvula omilongo mbali nayimwe opo ya ka wayimine uudhano wetanga mboka tawu ka kala koKeetmanshoop, koWestdene Stadium.

Otu na aantu mboka haya yi kosikola taye ki ilongela nookompiyuta. Ookompiuta ohadhi longwa nee moombelewa oshowo moositola uuna omuntu to futu oshimaliwa.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo dhaantu oshoka iimaliwa oyo hayi tukwathele monkalamwenyo yetu ya kehe esiku okukandulapo omaudhigu getu oshowo okulanda iikukya, okufuta oosikola nomalusheno

Ombaanga yoStandard Bank ihayi gandja owala omakwatho gokupungula oshimaliwa, ohayi kala woo nomaudhano nomathigathano goku kayila uuthanguthangu moka aantu hayi sindanene sha.

Ope na oositola ndhoka hadhi landitha iingoli ngaashi American Swiss. Iingoli mbyoka ohayi kala yi na ondilo, ya longwa mokawe. Naantu ohaya yi ko ya ka lande uulinga osho wo oowili dhawo dhokiikesho.

Opu na omalukanda gamwe ga tungwa ge li moondundu nomomalukanda mono oto adha mo ihe omahala ngono haga kala pu na aantu taya hongo iiti niipilangi taya ningi mo oosikopa osho wo iipundi niitaafula.

Ombaanga ndjoka yoBank Windhoek ohayi kala nomathigathano gokuyoga, naantu ohaya ka mbwinda muundama mboka womeya. Naangoka a thigi po yakwawo a thiki tango, nena oha isindanene ondando yoshimaliwa shontumba.

Iimaliwa oya yoolokathana miilongo, kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yina omadhina ga yooloka kiimaliwa yo kiilongo iikwawo, oshowo omathano ngoka haga kala ga thanekwa koshimaliwa.

Ombaanga ndjoka yaBank Windhoek oyeya po nepandja ndoka epe ndjoka hali tulwa mongodhi, ndoka tokala totala omapungulilo goye gombaanga nomayalulilo goye gombaanga kongodhi, nakehe shimwe tashi inyenge kompungulilo yoye.

Kositola ndjoka yoAvo oto vulu oku ilandelako iinima yoye ngaashi ongodhi yopeke, oshowo omambako gokupwilikina oongalo, oshowo okompiuta yopaumwene kondando yili pevi elela.

Iimaliwa oyili yasimana lela muuyuni awuhe kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yaayooloka kiimaliwa yokiilongo iikwawo noshilongo shoka sha China oshina iimaliwa yasho.

Otu na oositola odhindji dhiikulya ngaashi oWoermann Brock noPick 'n Pay noShoprite osho wo otu na ositola ndjoka yiikulya yoHoodMart hayi landitha iikulya oyindji.

Mostola ohamu kala muna ookompiuta, dhoka omuntu ngele wa kutha iinima yoye mbyoka wa pumbwa moolaka, hoyi eto ka futa pookompiuta mpoka, hapu kala omuntu ngoka ta longo po pokompiuta ndjoka.

Aanangeshefa mongaashingeyi ihaya yalula we iimaliwa koonyala, ihe ohaya longitha uushina mboka wopashinanena woku yalula iimaliwa, moka omuntu ho tula mo owala ehwata lyiimaliwa ko taka yalula.

Ombaanga ndjoka yo Nedbank otayi ku hiya opo wuye methigathano ndyoka lyoku tondoka oshinano shookilometa omulongo. Opo wuye methigathano ndika oto futu oondola dha Namibia omathele gatatu nomilongo ntano.

Opuna aantu mboka yena uunongo moku hinga iipilangi. Miipilangi moka ohaa hongomo iipundi mbyoka yoku kuutumba ohayeyi landithapo etaa monomo iiyemo.

Ombaanga ndjoka ya venduka, ota yi kunkilile oshigwana no ku shi hwahwameka opo shi kale shina ohole, oko ku tya onaakwanezimo lyawo, oko kutya onookuume kawo.